N tooi nyɛ niraba anii laasabu ka bi gbiri salima hal gba ka zaŋla jɛnirɛta zali n gbiri salima maa n saɣandi ti koma ooi ka saɣandi ti tingbana naawuni ni malli

Paɣasaribili sabinli ka o ʒiri niɛma n gindi kohara kpama nim ni birash nima ni polish nim zaa bɛ di puuni paɣa ŋo n tiɛha o di o maŋa o kohaya viɛnyɛla o ku larimi

Karachi nim n ʒiya ni bi laɣingu ni n ʒi teebuli yɛnli zuɣu yaɣali n ŋo niraba maa paai ninvuɣu pia ka nuzaa polo gba nim paai ninvuɣu pia ka paɣa yino ʒɛ tooni n wuhiriba din chɛni shɛm